Ehangano lyombaanga ya Windhoek otali tseyithile aalongithi ayehe yombaanga kutya, oto vulu okupangela iimaliwa yoye okuza megumbo lyoye mwene, toyi pangele tolongitha ongodhi yoye yopeke, mono hodhenge owala oonomola dhontumba kongodhi yoye, ngoye wutale kutya owunako iingapi kombaanga yoye.

Moomwedhi dhoDesemba noJanuali sho aanafalama taa teya iikunumwa yawo momahala gomalandithilo ohamu kala muudha iikwamboga ngaashi uunawamundesha ,oonynga ,omatama noyindjiyindji.

Ngele owuyi hole owuna okuyi hinga! Matukila poshitayi kehe sha Bank widhoek opo wuki inyolithe wupewe okakalata koye ngoye wuye moshi hogololitho shaambono taya ka sindana ohauto ndjono ombwanawa noonkondo.

Ehangano lyoStandard Bank otali tseyithile aalongithi yombaanga oshowo aakwashigwana mboka ye na omukumo nenge ya hala oku ka patulula uukalata wawo wombaanga kutya oya gamenwa aluhe kombaanga ndjika.

Aantu mboka aanongo ohaya yi momithitu mono haya ka teta iiti yomaludhi nomaludhi taya hongo iipundi niitafula

Talelapo oshitayi shaBank Windhoek shili popepi nangoye nena. Opo wuka mone omukuli ngono tagu ku pitike wulande oshitukutuku shoye ngoye wukale totyapula omalweendo opamwe naakwanezimo yoye.

Isindanena uukalata wa Gondwana opamwe nehangano lyaBank Windhoek. Mono toka pewa ompito yoku kala waya moshikunino shiinamwenyo ano mEtosha National Park, opo wuka tale uuwanawa wuushitwe waNamibia noshilongo shetu nkene shili.

O Standard Bank otayi ka talelapo oshiputudhilo sho Triumphant College. Mono tashi kapa aayilongi ompito yoku kiisindanena ongushu yoshimaliwa shoodola omayovi omulongo momasiku sho taga ka kala omulongo ga Septemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Momahala gomawulikilo giipindi oshowo moositola ohamu adhika aantu ya yoolokathana mbono hayeya nomalalakano ga yoolokathana ngaashi okulanda iikulya ,okulanda iikutu noshowo okutala owala nomeho ngele kuna iimaliwa pethimbo olyo nduu ndoka.

Muuyuni otuna mo iimaliwa yomaludhi nomaludhi mono kehe oshilongo nenge oshitunda shina iilongo yasho ya yooloka yina iilimbo ya yoolokathana. Otuna iimaliwa ngaashi oyomafo tse otuna wo iimaliwa iikukutu.

Ombaanga yaNedbank oyi li yimwe yoomoombanga ndhono hadhi kwashilipaleke omaudhano, noshowo omainyanyudho ogendji, mono mwa kwatelwa okuhinga uumbasikela, oshowo iinima yimwe ya yooloka.

Iimaliwa oyi na oongushu dha yoolokathana miilongo niilongo, onkene kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yashi yi ilile. Otu na iimaliwa yomafo, tse tu na wo iimaliwa iikukutu.

Ngele ngoye owuli omunafaalama nenge omunangeshefa gontumba iipatululila okakalata koye kaanangeshefa mehangano lyoFNB opo wukale hohupitha oshindji ngoye wukale wo hovulu okupangela iimaliwa yoye tolongitha ongodhi yoye yopeke.

Aantu oyeya po nomukalo omupe gokuyalula iimaliwa opo ya yande okupukitha onkene oya nduluka po okashina hono haka kwashilipaleke kutya oka yalula nok gandja omiyalu dhili mondjila kaantu.

Etumwaaka talizi kombaanga yoNedbank. Ombaanga yoNedbank otayi halele aalongithi oshowo mboka haa pungula nombaanga ndjika efudho lyili nawa ano kaleni nokilisimasi oshowo omuvo omupe gwayambekwa googunelago.

Aantu aanuunongo mbono yena ontseyo noshowo uunongo woku nduluka po iinima ya yoolokathana, ohaya longitha omiti, opo ye ete po iinima ngaashi oosikopa, iipundi nosho tuu.

Aantu ohaya ikongele iimaliwa momikalo dha yoolokathana mono mwa kwatelwa omukalo ngono goku honga iipilangi, ngoye wu ndulukemo iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi, iitaafula niinima yilwe oyindji.

Inda wuka patulule okakalata koye kaBank Windhoek nena, opo wuye moshihogololitho shaambono taya kasindana kamwe komuukalata waGodwana, mbono tawu kupe ompito yokukala wakatalelapo ehala kehe, opamwe nombaanga yaBank Windhoek.

Ngele owahala okulanda iinima yoye mositola kaapena omapiyagano gasha otandi ku kumagidha opo wuye ko mokati koshiwike, molwaashoka pethimbo mpano aantu oyendji ohaya kala yeli kiilonga nomoositola ihamu udha naana.

Ngoye owuli omulongithi gwombanga yoFNB ndele kuna uuyelele wu ihwapo kombinga yocashplus dhengela mombelewa nena konola hamano yimwe mbali omigoyi dhili mbali ogetatu ndatu nondatu kehulilo opo wu pewe uuyelele wu ihwapo kombinga yocashplus.

Ngoye ngele owu li omunangeshefa omushona, ano tu tye aantu mbono haya landitha uukuki, oho hondjo nenge ngaa wu na okangeshefa koye okashona koku ikwathela owala, inda pehangano kehe lyoFNB nena, opo wu ka patulule okambo koye komapungulilo, opo wu mone nkene iimaliwa yoye tayi ku longele pamukalo omuwanwa.

Uuna wayi komahala gomalandithilo nenge koostola mehulilo shiwike, ethimbo limwe oto vulu okwaadha kwapata molwashoka oyena omulandu ngono haguti ihaya longo momahulilo shiwike.

Talela po oshitayi shoFNB nena opo wu ki inyolithe, wu kale gumwe gomwamboka ta ya silwa ohenda opo oongeshefa dhawo dhi tulwe kohi yehangano lyoFNB, ngoye wu kale wu na iiyimati ta yi nyanyudha mongeshefa yoye.

Owuna oka kalata kaFNB, wuna iimaliwa wa hala okuyi pungula ashike ino hala okuya momukweyo ngono gwombaanga? Inda mositola yili popepi nangoye nena opo wuka tulilwe iimaliwa yoye mbino komapungulilo goye kwaamboka yeli haya yakula moositola.

Ngoye ngele owuli omulongithi gombaanga yaFNB ndele ku na uuyelele wi ihwapo ku nkene ombaanga ndjoka hayi longo, owa manguluka oku dhengela mombelewa ko 0612998883 opo wu mone uuyelele owundji kombinga yombaanga yoFirst National Bank.

Omiti iinima yimwe mbyoka ya simana monkalamwenyo noonkondo, molwashoka momiti ohamu zi iinima oyindji mono mwa kwatelwa uutaafula, iipundi noshowo ombepo ndjoka hatu fudhile mo, opo tu kale tu na omwenyo.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayeende noosikola ,tayeende noombelewa oshowo nomahala gayoolokathana opo yaandjaganeke uuyelele muule kombinga yombaanga yawo. Bank Windhoek oompango nomalandulathano ogo gena okulandulwa.

Uuna toyi komahala gomalandithilo owuna okukwashilipaleka kutya owa enda niimaliwa, molwaashoka oto vulu oku adha ko iinima yayolokathana mbyono yekunyanyudha ngoye oweyi panda.

Ehangano lyaFNB olye eta po omukalo goku mbaanga iimaliwa yoye pangodhi. Ano to vulu oku pangela iimaliwa yoye to longitha owala ongodhi yoye yopeke. Opo wu ninge ngeyi dhenga okahasha oyimwe one nonola nokahasha ondatu ombali noyimwe nokahasha kongodhi yoye.

Isindanena kamwe komuukalata utatu woGondwana wongushu yoondola omayovi omulongo mono wo tokape wa ompito wo yoku isandanena oshitukutu shoye ngoye to kala wu uvite nawa.

Ehangano lyombaanga yaWindhoek otali kwashilipaleka aalongithi ayehe yombaanga kutya, uuna wa adhika kuudhigu itaye ku etha nganyoko. Otaye kukwashilipaleke efumbiko lyoye nenge lyaasimanekwa yoye ayehe.

Ombaanga yoBank Windhoek, otayi indile aalongithi ayehe noshowo aakwashigwana ayehe kondandalunde, opo ya kapatulule uukalata wawo mboka womapungulilo giimaliwa opo uuna Desemba ta ka thika oye na iimaliwa ya gwana okulanda iinima yaanona yawo ya shune kosikola.

Oweshi tseya tuu kutya una wuna okakalata kombanga yotango yopashigwana oto vulu oku isindanena omagano niinima oyindji ya gwedhwapo? Inda owala mositola kehe to landa to longitha okakalata koye ngoye wuye moshihogololitho shaa mbono tayaka sindana omasindano omawanawa.

Otokongo ehala mpono toyi kefudho naakwanezimo yoye? Ashike owu wete pamwe iimaliwa nenge ondando ndjono taya pula oyindji uunene, inda koNedbank nena, opo wuka pule omukuli ngoye wuye kefudho lyoye waa hena omalimbililo gasha.

Ongushu yoshimaliwa ohayi londo yo tayi gu esiku nesiku . Ngaashi odola yaAustralia thimbo limwe oto adha ya londa. Thimbo limwe oto adha ya kuluka noonkondo.

OBank Windhoek otayi tseyithile aantu ayehe mbono yali yi isindanena iitukutuku kutya naya hinge nuukeka, yo naya kwate nawa iihenditho yawo. Bank Windhoek, oompango nomalandulathano odho dhina oku landulwa.

Aantu mbono aanongo ohaya eta po nenge ohaya nduluka po iinima ya yoolokathana. Mono mwa kwatelwa oombete , iipundi oshowo iinima ya gwedhwa po ngaashi uutaafula nayilwe.

Omatyofa ogo iipundi mbyono hatu adha momagumbo gopandoolopa nenge momagumbo ngono gaantu mbono ya huma komeho mbono yuuvite kutya onkalamwenyo oshike. Naambono wo yena iisimpo yokulanda omatyofa.

Momagumbo ngono gopamuthika gwandoolopa ohamu adhika iinima mbyono tayi monika nawa ngaashi iipundi, mbyono hatu ithana omatyofa noshowo uutaafula mbono wa kolongwa nawa.

Momahala gomalandithilo ohamu adhika aantu yayoolokathana mboka hayeya mo nomalalakano gayoolokathana. Puna mboka hayeya yakonge omahini guunona wawo, puna mboka hayeya yakonge iikulya yo pokathimbo mpoka po puna wo mboka hayeya yatale nomeho molwashoka kayena iisimpo yokulanda shoka yahala pethimbo olyo tuu ndo.

Ehangano lyo Bank Windhoek otali tseyithile aakwashigwana ayehe ya Namibia kutya oyena iitayi moondoolopa adhihe dha Namibia ngaashi, Otjiwaro go, Oshakati, Oshifo osho woo mOngwediva moositola woo dhilwe moshilongo shetu Namibia.

Iipundi oyo yimwe yomiinima yasimana monkalamwenyo dhetu molwashono oyo hatu longitha uuna tuna aayenda kaatu wete mpono tatu vulu oku yakaleka. Ohatu yape iipundi yo taakamutumba , yo taa kala nee yu uvite uunambano.

Iiti oyo iinima mbyono ya simana molwaashono miiti ohamu vulu oku ndulukwa iinima ya yoolokathana. Miiti ohamu vulu oku za iipilangi mbyono hayi ningwa iipundi nenge iitaafula.

Nonande uuyuni owuli tawu humu komeho mono aantu ya nduluka po uushina woku yalula iimaliwa. Aantu yamwe oyeli yi itaala kutya uushina mbuno ohawu vulu oku nyokoma . Onkene oyeli ya tsikila oku yalula iimaliwa taya longitha oonyala dhawo yene.

Iimaliwa oyina omasimano niilonga ya yoolokathana monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa oyo hatu longitha moku landa iikulya, iikunwa, iizalomwa nashaashoka tatu pumbwa moonkalamwenyo dhetu.

Iimaliwa oshitopolwa shonkalamwenyo shono shasimana noonkondo na uuna omuntu kena oshimaliwa oha kala kena ombili yokomwenyo ,molwaashoka iimaliwa oyo hayi tukwathele tuninge uunene keshe shimwe tatu vulu okuninga meenkalamwenyo dhetu.

Patulula okambo koye koStandard Bank nena opo wi imonene iilikolomwa oyindji nenge wi imonene omagano ogendji opamwe nombanga yoStandard Bank. Shampa wa patulula okambo koye nena oto mono no omagano ogendji gendji.

Uuna wahala okukala ho pangela iimaliwa yoye oku za owala megumbo loye, imonena okakalata koye ko mbaanga yo bank windhoek ngoye wu wape wu patulule epandja lyoye lyo ndjono lyo paungomba ngoye wumone uuwanawa woshimaliwa shoye.

Uuna wuna oka kalata kaFNB ino pumbwa oku kala wa limbililwa molwaashoka ngele owuli mostola ashike kuna iimaliwa koomuma oho vulu okufuta to longitha owala oka kalata koye nande kuna oshimaliwa pompito opo mpo.

FNB ota tseyithile aalongithi yombanga ye ayehe kutya opu na omikalo ndhono to vulu okuhupitha iimaliwa yoye nombanga yawo kuuyelele wa gwedhwapo dhengela mombelewa ko 0612992222.

Owatseya tuu kutya uuna walanda eyapula opamwe nombaanga yoBank Windhoek, otovulu okuya moshihoogololitho shaambono taye kiisindanena ongodhi yopeke yo Iphone, tashiyi sigo omomasiku omilongo ndatu gaSeptemba omayovi omilongo mbali nane.

Owa tseya ngaa kutya kositola yo-Avo Super shop oto vulu okwiilandela iinima yoye, eto futu nokalata koye to longitha ongodhi yopeke, ito pumbwa okuya momikweyo opo wu wape okulanda shoka wa hala?

Ombaanga yoBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu okuisindanena okakalata koye hono taka patululwa okambo komapungulo giimaliwa kongushu yoondola eyovi limwe lyaNamibia.

Ehangano lyo FNB otali kakwashilipaleka uudhano wokatanga kokoonyala mbono tawu kaningilwa pEmbandu mOshakati, mono aantu taya kasindana ongushu yoshimaliwa inashi popiwa.

Iimaliwa okuza kiilongo niilongo oyina iilimbo ya yoolokathana yo oyili yina ongushu dha yoolokathana, ngaashi komathele gatano gaTanzania oto adha ko shilimbo sheyoka li idhingila kondhimbo.

Mesiku lyomapendafule omumvo nguno, ombaanga yaBank Windhoek otayi ka tyapula pamwe naakwashigwana yoshilongo Namibia mono taya ka kala ya gandja omathigathano oshowo omapapa kaantu ya yoolokathana. Bank Windhoek, oompango nomalandulathano ogo ge na okulandulwa.

Momahala gomaulikilo giipindi nenge moositola . Ohamu adhika iinima ya yoolokathana mbyono tatu vulu oku landa. Ngaashi iikutu, oongaku, omakende gokomeho, oowili dhokoshikesho niinima yilwe oyindji yindji.

Ehangano lyombanga yoStandard otali tseyithile aalongithi yombaanga kutya naya kale kokule nokugandja uuyelele wawo wopaumwene wunasha noombanga dhawo molwaashoka okalyamupombo ihaya kotha yategelela ngono takwata nayi uuyelele wombaanga ye.

Momwedhi ngono gohole ombaanga yoBank Windhoek , otayi kupe ompito opo wukale wiinyolitha okambo koye hono komapungulilo giinima yinasha niikwaveta kondando yili pevielela.

Iimaliwa iinima yimwe ya simana nayi noonkondo moonkalamwenyo dhaantu. Molwaashono omolwa iimaliwa tuna onkalamwenyo tadhi ende nawa monena. Tuna oompumbwe dhetu dha kandulwapo . Tse tuna woo omalutu getu niitaafula yetu yuudha iikulya.

Owahala okwiisindanena oondola eyovi limwe lyaNamibia? Inda kepandja lyopaungomba lyoFNB, toyamukula uupulo uufupi mbono to adhako, ngweye wuye moshihogololitho shaambono taya kasindana.

Aantu mboka aanongo oha ya vulu okunduluka iinima ya yoolokathana, okuza owala miipilangi nenge miiti. Oha ya vulu okunduluka iinima ngaashi iipundi, iitafula, uukopi wokunwina, omatemba gokulila nayilwe oyindji yindji.

Mokutyapula esiku lyomapendafule omvula ndjino ositola yaNictus opamwe noAVO SuperShop otayi kupe ondando yagwa kiinima ngaashi oradio dhomizizimbe, ngaashi ndjono yoHinsense kwali yina 12 000 payife otoyi adha owala ko10 000.

Ombanga yaVenduka ohayi yambidhidha aanangeshefa yoondondo dhayolokathana nokashona hoka yenapo opo aanangeshefa mbana yavule okupatulula nokukwathela oongeshefa dhawo.

Ombaanga yaStandard, mekwatathano nehangano lyoIndongo Toyota, oye li taya gandja omagano goshitukutuku, shono ho isindanene uuna wa patulula okambo nombaanga yaStandard.

Uuna wa ka talelapo koshilongo kashi shi shaandjeni , oho vulu okulundula iimaliwa mbyoka weya nayo , toyi lundululile miimaliwa yomoshilongo moka, opo wu vule okulanda shoka wa hala moshilongo mo.

Oweshi tseya tuu kutya nokakalata koye hono oka tiligane komba anga yaVenduka otovulu Oku ikwashilipaleka, to kwashilipaleke aakwazimo yoye ngoye to kwashilipaleke woo aaholimbili yoye ayehe ngele tashiya kefumviko lyawo.

Uuna waya wakatelelapo koshilongo shontumba, nowahala okulongitha iimaliwa yomoshilongo moka wuli ashike kuyina, talelapo owala ehala lyokulundulula iimaliwa lyili popepi nangoye opo wuwape okukala wapewa iimaliwa yomoshilongo moka, ngoye togandja mbyoka weya nayo okuza koshilongo shayeni.

Aantu oyeya po nomikalo omipe dhokuyalula iimaliwa mono yanduluka po uushina mbono hawu yalula iimaliwa wo tawu gandja omiyalu dhili naana ngaashi dhili. Uushina mbuno uuwanawa unene kaantu mbono yena oongeshefa oonene.

Ngele ouna omalimbililo kombinga yombaanga yotango yopashigwana, oto vulu ku kala wa dhengela mombelewa, opo wu pewe uuyelele, auhe mbono to pumbwa kombinga yo mbaanga ndji. Onomola 0612992222

Owatseya tuu kutya nombaanga yo Bank Windhoek, oto vulu oku imonena oka hokololo komapungulilo goye koshali shamuhongi? Inda owala kepandja lyawo lyo paungomba opo wu mone ehokololo lyoma pungulilo goye.

Okuza 26 ga Januali sigo 31 ga Maalitsa 2026. Ombaanga yaStandard Bank otayi ka kala yina ethigathano, mono tayi ka gandja ompiti kaanaskola yokiiputudhilo yo pombanda ye li yaali, ya kale yi isindanena oolekitopa yawo nenge, yi isindanena shaashoka tashi vulu okuya kwathela meyi longo lyawo.

Owuna ondjodhi yoku ka talela po komahala ga yoolokathana ashike kuna iimaliwa yoku gwanitha po ondjodhi yoye ndjika? Inda poshitayi shaBank Windhoek kehe nena opo wuka pewe omukuli goku ka talela po kiilongo mbi.

Ehangano lyaFNB olyi li hali kwashilipaleke omaudhano gayoolokathana mono mwakwatelwa okatanga kokoompadhi oshowoo okatanga komokambamba . Ohaya gandja ongushu yoshimaliwa shontumba uuna aantu ya sindana.

Owu li wa hala okuninga oshituthi shontumba ashike ku na iiyemo ya gwana? Talela po ehangano lyaFNB opo wu ka pewe omukuli ngono tagu ku kwashilipaleke ngoye wu kwashilipaleke woo kutya oshituthi shoye osha enda nawa.

Momahala gomalandithilo, oshowo moositola ohamu adhika iinima ya yoolokathana. Ohatu vulu oku adha mo oongaku, iikutu, omalyenge gokiikesho nogomoothingo nayilwe wo ya gwedhwa po.

Ngele owahala okutota okambo kombaanga yoFNB ashike oombaanga odhili kokule nangoye, oto vulu okutota okakalata koye tolongitha ongodhi yoye yopeke ngoye topewa omafutilo gagwedhwa po.

Uuna wuna kahewa koye kopothingo nande omuntu goye ngono hekupe ombili komutima. Nowa hala okumuningila oshinima shono wu wete kutya otashi mu nyanyudha. Oto vulu oku mu fala pomahala ngono gomathuwilo . Mpono tamu ka lya iikulya ne mu kuutumbe woo kiipundi iiwanawa.

ONedbank otayi tseyithile aakwashigwana ayehe yaNamibia kutya iimaliwa mbyono opo ya piti ano iimaliwa mbyono iipe ihayi taambwako natango pomashina mpaka, onkene uuna wahala okutula iimaliwa kokambo koye owuna okukala wuna iimaliwa mbi iikulu.

Patulula okambo komapungululilo mombaanga yaBank Windhoek, opo wu ye moshihogololitho shokusindana, okakalata komatalele po kaGondwana, kongushu yoodola dhaNamibia omayovi gaheyali nomathele gatano.

Iimaliwa oyo iinima mbyono ya simana noonkondo moonkalamwenyo dhaantu ayehe, molwashono iimaliwa oyo hayi tu pe tu ninge shaashoka twa hala okuninga. Iimaliwa ohayi landa iikulya, hayi landa iikutu yo ohayi futu wo oosikola dhaanona yetu.

Iipundi oyo iinima mbyono hayi hongwa momiti nohatu yi longitha okukuutumba. Momiti ohamu hongwa wo iinima yi ilile ngaashi iitaafula, uukopi, omatemba gokulila nayilwe oyindji yindji ya gwedhwa po.

Ngele owahala oku ilonga omikalo odhindji dhokupungula iimaliwa yoye inda pehangano lyombaanga kehe . Opo wu imonene okambo hono kashangwa ku Lisa Rowan hono kena omikalo odhindji dhokupungula iimaliwa.

Owa hala okupatulula okambo koye ko-Nedbank ashike owu wete ombaanga yili kokule nangoye? Tu talelepo momauliko giipindi gaVenduka oku za momasiku omilingo mbali nagaali sigo omomilongo ndatu gaSepeteemba omvo omayovi gaali nomilongo mabali nandatu, opo tukukwathele.

Uuna waya koosikola mehuliloshiwike ito kala naanaa wu wete ondjila mpono to vulu okupitila molwaashono, moositola ohamu kala mu udha noonkondo shaashi kehe gumwe mehuliloshiwike kena shoka ha kala ta ningi onkene oha kambadhala a ye koositola opo a ka konge iipumbiwa ye yomaludhi nomaludhi.

FNB ota tseyi thile aalongithi ayehe yo mbaanga ye kutya otaya vulu oku patulula okambo kawo komapungulilo. Okumona uuyele owundji kombinga yaa shino dhengela mombelewa konomola yawo. Oompango no malulathano odho dhina oku landulwa.

Aantu mbono aanongo nohaya vulu okudhana nomadhiladhilo gawo. Ohaye yapo niinima yayoolokathana ngaashi okuhonga iipundi niitaafula okuza miipilangi nomomiti .

Iimaliwa oyili yimwe yomiinima mbyono yasimana moonkalamwenyo dhetu, molwashono iimaliwa oyo hayi tupitike tuninge unene shaashoka twahala okuninga moonkalamwenyo dhetu. Otuna iimaliwa yomafo tsetu nawo iimaliwa iikukutu.

Iipundi oya simana noonkondo momagumbo gaantu oshoka kiipundi oko haku vulu okukundilwa aayenda, oko hakukuutumbwa kaanegumbo uuna taya thuwapo nenge uuna taya li oomwiha dhawo nenge omulalelo gawo.

FNB ota tseyithile aalongithi yombaanga ye, kutya otaavulu okwiipatulila oombanga dhawo, nenge uumbo wawo yoDigiplus taalongitha owala oongodhi dhawo dhopeke. itaya pumbwa okuya nande nande momikweyo omileleka mombaanga momwene.

Ombanga yaVenduka otayi tseyithile aalongithi ayeshe yombanga kutya oto vulu okwiisindanena okakalata koye hono kena omagano gondoola eyovi lyaNamibia hono komapungulilo giimaliwa yoye.

Iilongo yayoolokathana omuna iimaliwa ya yoolokathana, niimaliwa yomoshilongo kehe oyina ongushu yayooloka. OEuro oyina ongushu yivule odola yaNamibia.

Iimaliwa oyo eliko lyoshilongo keshe yo iimaliwa moshilongo keshe oyili mo yina ongushu yawo yiili. Iilongo ayishe kayina iimaliwa yina oongushu dhithike pamwe.

Oweshi tseya tuu kutya uuna walanda iinima yoye nositola yo Avo Super Shop otovulu okwiilikolela nenge okwiimonena oompete dhono hovulu okulongitha woo okulanda oshinima shimwe mositola oyo tuu ndjika.

Iimaliwa yomiilongo ya yoolokathana oyi na omadhindhiliko ga yoolokathana ngaashi nana iimaliwa yoshilongo shaIndia ku na omuleli gwawo ngoka gwedhina Mahatma Gandhi.

Okulundulula iimaliwa ohaku ende takuyi pombanda, ko otaku kuluka esiku kehe. Ngaashi ondola yimwe yaAmerika, thimbo limwe oto adha yalonda, lyo ethimbo limwe oto adha ya kuluka nayi noonkondo.

Owa tseya tuu kutya nombaanga yaBank Windhoek oto vulu okulanda oshinima okuza megumbo, to yi owala kepandja lyopaungomba hoka to landa oshinima ngoye to tula mo uuyelele wokakalata koye niinima yoye owe yi landa ngaaka.

Uuna wazimbuka kiilonga nenge waza kosikola ndele owuvite ondjala ashike kuna oonkondo dho kukateleka, otovulu okupita po kasitola keli popepi na ngoye mpoka to kiilandela iikulya yoye ya telekeka.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya uuna wa patulula okambo koye nombaanga ndjino, oto vulu oku ya moshihogololitho shaa mbono taya ka sindana kamwe komuukalata woGondwana hono take ku pe ompito wu ka kale waya momuthitu, ngoye wu ka tale eshito lyatate Kalunga, nkene li li moshilongo shetu Namibia.

Ehangano lyo Bank Windhoek ota li tseyithile aalongithi yombaanga kutya. Uuyelele mbono tawu tondoka komalungula kutya aantu otaya ka sindana. Kawushi woshili ano aantu nayiikaleke kokule noku tumina aantu iimaliwa taku tiwa anuwa oya sindana.

Owuuvite kutya ngoye omunongo na oho vulu okuya po nomadhiladhilo goye omape go omawanawa? Lombwela aalongi yo moBank Windhoek kombinga yedhiladhilo lyoye kombinga yohole, ngoye wu isindanene ongushu yoshimaliwa she yovi limwe lyaNamibia.

Uuna waka talelapo koshilongo shontumba nowahala oku lundululila iimaliwa yoye miimaliwa yomoshilongo shono wuli, talelapo oombanga yili popepi nangoye opo wuwape oku kwathelwa mwaashika.

Ehangano lya FNB olyili lyimwe lyomomahangano ngono ga kwashilipaleka uudhano wokatanga kokonyala mono omayishangitho taga kakala oondola eyovi limwe nomathele gatano noku katala uudhano mbuno aantu otaya futu oondola omilongo mbali ngele omukuluntu noondola omulongo kaanona mbono yeli kohi yoomvula omulongo.

Ngoye ouli omulongithi gombaanga yaFNB inda nena koshitayi keshe shili popepi nangoye opo wu kapatululilwe epandja lyo paungomba hono hovulu okutala noku pangela iimaliwa yoye okuza megumbo lyoye.

Oto vulu oku ilandela omambako goye nakehe shimwe shoka wahala tolongitha okakalata koye hono kombaanga yoFNB, molwashoka ngoye owuli wakwashilipalekwa. Uuyelele owundji dhengela onomola yawo yomombwelewa yo taye kuyakula nondungu.

Ongushu yoshimaliwa muuyuni auhe oyi li ya yoolokathana, puna mbyono iimaliwa yi na ongushu yi vule iikwawo, po pu na mbyono yi na ongushu yi vulike kiikwawo.

Momagumbo gopamuthika gwa ndoolopa ohamu adhika iipundi mbyono hai ithanwa omatyofa ngono haga kala ga pama nawa uuna wa kuutumba ko.

Ositola yo-Avo Supershop opamwe na-Nedbank, ota ya kwathele aanafalama yayoolokathana noondando dhiimaliwa yontumba uuna yahala okulanda oongombe dhawo nenge iimuna ya wo yokutekula.

Miiti osho wo miipilangi oha mu vulu okuhongwa iinima oyindji, mono mwa kwatelwa iipundi, iitaafula osho wo uunima mbono hau natekwa komakuma opo wu kale tau monikitha nawa omagumbo gaantu.

Momahala ngono gomalandithilo nenge omahala gomaulikilo giipindi oto adha mo omangungo gaantu molwaashono kehe gumwe oha kala e na oompumbwe, kutya pamwe oompumbwe dhiikulya, oompumbwe dhiikutu nakehe tuu ompumbwe ndjoka ti iyadha e na monkalamwenyo ye.

Moositola nenge momahala ngono gomalandithilo ohamu adhikwa iinima oyindji, mwa kwatelwa uuleke mbono hatu ithana kutya uuleke wo kuuti, uuleke womuwalakasha nosho tuu iinima oyindji yindji ya gwedhwa po, itaa tu vulu oku yi tumbula.

Oshimaliwa osho oshinima shimwe shasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, molwaashono iinima ayihe hatu ningi moonkalamwenyo dhetu, ohayi yambidhidhwa kiimaliwa. Omwa kwatelwa ngaashi okulanda iikulya, iikutu, niinima yilwe ya gwedhwapo.

Uuna wa hala okuya koostola dho ntumba, kutya nee odho kunda iikulya, iikutu, na sha shoka tuu to kala wa hala wa landa, indalo mokati koshiwike molwaashoka ke hulilo lyo shiwike oositola ohadhi kala dhiitsakidhila oshoka aantu oyendji oha yeya ya ka talelepo oositola.

Uuna tolanda olusheno loketango noka kalata koye kombaanga yoStandard oto vulu oku kala wakuthilwako koshimaliwa shoye, molwaashoka ombaanga ndjino oyi lilepo aantu, oyo shigwana yo oyina oshigwana komwenyo.

Aanangeshefa oyendji monena yena uushina mbono woku yalula iimaliwa molwashono ohaya tila nenge ohaya iyageke yo oyi iyande yo oyi ikaleke kokule noku ninga omapuko uuna tashiya poku yalula iimaliwa yawo.

Ngweye omulongithi gwoombanga yo-Standard Bank ihe ku na uuyelele wa gwanapo kombinga yombaanga oyo tuu ndjika? Talelapo epandja lyawo lyopaungomba nena, opo wu imonene uuyelele auhe mboka wu li kombinga yo-Standard Bank.

Patulula okambo koye kaStandard Bank nena opo wuye omoshihogololitho shaambono taakasindana oondola omayovi omilongo mbali nagatano miimaliwa nenge nenge oondola omayovi gaheyali muukalata wiikulya.

Ehangano lyoNedbank ota li tseyithile aantu mboka ayehe kutya uukalata mbono kwa li haya longitha nale itawu ka longithwa we opuna uukalata uupe, ashike omayakulo oga faathana owala naanga guukalata wonale.

Uuna wahala oku tyapula nenge wahala oku landa iinima yoye nuupu, ngoye ito yi momikweyo omile, kambadhala oku talelapo omahala gomalandithilo mokati koshiwike oshoka momasiku ngano aantu oha yakala yeli kiilonga noositola iha dhikala dhu udha.

Oto kongo iinima yokutyapula okilisimesa, ihe kushi kutya otoyi peni? Tondokela kositola yo Avo nena, opo wukiilandele iinima yoye, ya teyelwa kongolo.

Aantu mbono haya ndulukapo nenge haya totopo iinima ngaashi, iitafula, iipundi, oosikopa nayilwe oyindjiyindji okuza miiti osho wo miipilangi, oyena omikalo odhindji mono haya nduluka po iinima yawo mbika.

Ehangano lyaBankWindhoek olya eta po omukalo omupe go ogwa endelela, mono omuntu to vulu oku tumina omuntu eli shaampoka tuu eli moshilongo iimaliwa kongodhi ye, dhenga owala okanyothi oyimwe onola ne nokanyothi ombali omugoyi nontano nokahasha sho tashi kala sha enda nawa.

Uuna waya komahala gomaulikilo giipindi nenge koositola mehulilo shiwike oto ziko waloloka noonkondo, molwaashono oositola ohadhi kala dhapakela aantu shaashi ihaya mono ethimbo lyokuya koositola mokati koshiwike.

Ombaanga yoBank Windhoek oye ya po nomashina omape mpono aantu haya vulu okuninga iinima ayihe mbyono haya ningilwa meni lyombaanga itoo pumbwa okuya momikweyo omileeleeka ngaashi okulundulula onomola yoye yokakalata kombaanga yomeholamo, okumona omushangwa gombaanga yoye noshowo okunana ko iimaliwa kokambo koye.

Ombaanga ya Standard oyili hayi kwashilipaleke kutya oyafala omayakulo gayo Kaantu mokuya komahala ga yoolokathana ya kadhike uutala wawo yo andjaganeke uuyelele kombinga ye hangano lyawo.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyono ya simana nenge ya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe. Molwaashono uuna wu na iimaliwa nena noma limbililo komutima goye ihaga kala ko molwaashono, oho kala wu uvite uuntsa nuunambano.

Landa iinima ya adha pwiihamano nokakalata koye tolongitha ongodhi yoye yopeke opo wu ye moshihogololitho shaamboka taya kasindana uukalata okukala ye ya pitikwa yatalele po iilongo ngaashi oLondon, oDubai noondoolopa dhoo Paris.

Ngoye ngele owuli omunangeshefa gope tameko wahala okuninga ongeshefa yoye yolusheno yoketango ashike kuna iimaliwa, talelapo oshitayi sho baanga yaVenduka shili popepi nangoye opo yekeku kwathele oshimaliwa shokutsitha ondjodhi yoye ndji.

Iimaliwa oyasimana nonkondo moonkalamwenyo dhaantu, molwashono iimaliwa oyo hayitupitike tuninge unene kehe shimwe shono twahala okuningapo nga moonkalamwenyo dhetu, ngashi okulanda iikulya tulye, okulanda iikutu tuzale nenge okwikwathela tu mopumbwe atwiyadha tuna dhesiku kehe.

Iimaliwa kehe oyili yayooloka shiikwatelela kutya oyomoshilongo shini, yo oyina iilimbo yayoolokathana ngaashi iimaliwa yoko Congo oto adhako iilimbo ngaashi oyiinamwenyo yongolo nosho wo omukulukadhi.

Ngoye owa hala okutumina omuntu oshimaliwa, ashike ku na okambo koBank Windhoek. Ombaanga ndjika ihayi yoolola yo ihayi tongola ohayi pitike omuntu naa mbono kaa ye na uukalata wombaanga ndjika ya tume iimaliwa kushaangoka a hala okutumina.

OBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana ayehe yaNamibia kutya, otaya vulu ya kale ohole yoye yotango, uuna wa patulula okambo koye, molwaashoka ohaya popi elaka ndyono ho popi.

Talela po ombaanga yaBank Windhoek nena, opo wu wape wu ka nyolithe aaholimbili yoye, nenge aakwanezimo yoye opo ya kale ya kwashilipalekwa, una ya kanduka opo ku ka longe nuudhigu.

Owa hala okulanda oshitukutuku shoye ashike ku na iimaliwa ya gwana po? Tondokela ko West Bank, opo wu ka pewe omukuli gwoshimaliwa, shono shina iihohela yoo pelesenda omilongo ndatu.

Ehangano lyombaanga ya Venduka olili hali tumu aanilonga yawo momuthitu nenge momahala ga yoolokathana opo ya ka andjaganeke uuyelele mboka aantu kaayeshi kombinga yombaanga ndjino yo yi imonene woo aalongithi yombaanga ya gwedhwapo

Ehangano lyoStandard bank otali gandja omukuli kaalongithi yombaanga yalyo, opo ya vule okwiilandela oohauto kiihohela yoopelesenda omi35. Ethigathano ndino otali yi sigo omi30 gaAuguste.

Momahala ngono haga landithwa iikulya ohamu kalekwa mwa yela nawa opo aalandi ya kale ya nanwa yeye ya lande dho oongeshefa dhiye komeho. Ohamu kala wo muna iipundi iiwanawa.

Aantu oye li haya ningi omagumbo ga yoolokathana okutya ne omagumbo gaantu, omagumbo guudhila nomagumbo wo guumbwa, uugumbo mbuno ohawu ningwa miinima ngaashi iipalangi, omwiidhi noshowo oodhalate ethimbo limwe.

Owa tseya tuu kutya uuna tolongitha okakalata koye kombaanga yaWindhoek iho kuthwa iihohela yasha. Landa ano nena mositola kehe yehogololo lyoye, ngoye tolanda tolongitha okakalata koye kombaanga yaWindhoek.

Aantu mbono haya kala niimaliwa oyindji, nenge aanangeshefa mbono haya kala niimaliwa momiyalu odhindji , ohaya topola iimaliwa yawo muupandi opo kaaya tompakanithe uuna taya landa nenge taya futu sha.

Momahala gomalandithilo otwaadha mo aantu oyendji mbono yena omalalakano gayoolokathana. Yamwe oyeya okutala iikulya, yamwe oyeya okutala iikutu, yamwe oyeya okutala oondando dhiinima yo taya galuka uuna yenaiimaliwa yagwana okulanda shoka yapumbwa.

Ombaanga yo Nedbank oyetapo oshindingili nenge ethigathano mono aantu nenge aatelekidhingi taya kaya momathigathano goku teleka okapana. Po tapu hogololwa ne ngono taka sindana omwaalu goshimaliwa shontumba.

Momiiti oshowo miipilangi ohamu hongwa iinima oyindji . mono mwakwatelwa iipundi, iitafula, oombete, oosikopa iikwatelwa wo oyindji, ngaashi uuhalasa, omatemba goku lila nayilwe yagwedhwapo.

Owe shi tseya tuu kutya uuna to mbaanga nombaanga ya Bank Windhoek oho vulu okutala iimaliwa mbyono yi li komapungulilo goye, to longitha owala ongodhi yoye yopeke? Ngele kwali wushi shi, ngashingeyi weshi tseya nee.

Ombaanga ya Bank Windhoek otayi tseyithile aalongithi yawo ayehe kutya iihohela otayi ka shuna pevi okuza mo masiku omilongo mbali nomugoyi ga Dezemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano. iIhohela otayi ka shuna pevi noopelesenda dhili omulongo nayimwe.

Ngele owuli wali wa ka talela po koshilongo shontumba ndele e to ziko niimaliwa yokoshilongo hono ashike kushi kutya yi ninga ngiini? Ino kala nomalimbililo, tondokela owala pombaanga yi li popepi nangoye opo iimaliwa yoye mbino yi ka lundululilwe miimaliwa yomoshilongo shaandjeni.

Moshilongo otunamo oositola odhindji Pep, Ackerman, Markhams oshowo oongeshefa dho Simba.

Uuna to yi mosheendo, to yi koshilongo shontumba wu uka koshilongo shontumba, owuna okukala wu shi kutya oshimaliwa oshi li pondando yi thike peni, pethimbo opo mpo. Ngaashi uuna ondola yinwe yaNamibia oto yi vulu okuyaadha omayovi gaali gaAmerika.

Patulula okambo koye koBank Windhoek nena , opo wuye moshihogololitho shaambono taya ka sindana okakalata hono kena oongushu N$1000, hono komapungulilo.

Patulula okambo koye nenge epandja lyoye lya Bank Windhoek lyopawungomba opo wukale ho landa kohe shoka wahala, t longitha ongodhi yoye yopeke ngaashi okumona oma yalulo gombaanga yoye okuza kongodhi yoye yopeke.

Owa tseya tuu kutya ngele wa toto okambo koye kombaanga yoBank Windhoek. Oto vulu okwii sindanena oshi tukutuku shoye? Patulula okambo koye nena. Opo wu sindane oshi tukutuku shoye ngoye wu sindanene wo ongushu yoodola omayovi omulongo opamwe nombaanga yaBank Windhoek.

Aantu mbono aanongo moku honga iinima yayolokathana okuza miiti osho woo miipilangi .Ohaya hongo iinima yayolokathana moka mwakwatelwa iipundi yo yawape yeyilandithe yi monene mo iiyemo yawo.

Ehangano lyoNedbank otali londodha aalongithi ayehe yombaanga ndjino kutya, opo wukwashilipaleke kutya iimaliwa yoye inayi yakwako komapungulilo goye kookalyamupombo, inogandja oonomola dhoye dhono dhili 3 nenge 4 dhoka kalata koye.

Kwashilipalekwa kombaanga ya FNB opo wu vule okweeta olusheno megumbo lyoye, kuuyelele wagwedhapo dhengela mombelewa ko 061306081

Uuna watalelapo omahala gomalandithilo mokati koshiwike otovulu okuyakulwa tapweendelelwa, molwaashono mokati koshiwike oositola ihadhipakele naana ngaashi mehulilo shiwike.

Omiti iinima ya simana noonkondo . Molwaashono omiti odho hadhi tupe ombepo ndjono hatu fudha yomwenyo. Dho omo ngaa hamu ningwa iinima mbyono hatu longitha moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku. Ngaashi oombete, uusikopa, iipundi na yilwe oyindji.

Aantu mbono haya hongo iinima ngaashi iitaafula, iipundi, oombete niinima iikwawo okuza miipilangi osho woo miiti. Aanongo nayi molwaashono oha ye yapo niinima inaayi monikamo nale muuyuni mu.

Uuna wali waya koshilongo shontumba waka talelapo ndele eto ziko niimaliwa yoshilongo shono ihe kushi kutya yi ninga ngiini inoyi ekelahi ka kele inda kombaanga yili popepi nangoye opo iimaliwa yoye mbyono yika lundululilwe miimaliwa yomoshilongo shaandjeni.

Landa okila yoye yoku talaleka noka kalata koye ko FNB, opo wiihupithileko oshindji, ngashi oDefy kwali yina N$8,399, paife otoyi mono N$7,899.

Bank windhoek okuli gumwe gomoombanga dhono hadhi longo moshili, molwashono ohayi kwali shipaleke kutya shaashoka tuu tashinyenge kombaanga yoye oweshi tseyithilwa. shino ohashi ningwa pamukala gopangodhi mono hotuminwa oka tumwalaka okafupi.

Opo aanangeshefa oyendji ya yoololole iimaliwa yawo nenge yakale yeshi kutya pokuma pontumba opena ingapi, nopontumba opena iimaliwa ingapi, ohaya manga iimaliwa yawo muupandi, opo shi yaningila oshipu okuyalula nokukala yeshi omiyalu dhiimaliwa yawo.

Ngele to longitha oka kalata koye ka FNB moku landa iinima mostola ya Nictus, oto kuthilwako kondando ngashi uuna twiilandele ekopi lyoye lyoku yenyeka omeya ngashi pethimbo ndika lyuutalala, ndyoka kwali lina N$719 paife oto li mono owala N$599.

Aantu mboka yena uunongo ohaya longo iinima ya yooloka okuza miipilangi, miiti osho miinima yilwe ngaashi iipundi, oombete niinima wo yilwe hayi vulu oku hongwa miiti no miipilangi.

Muuyuni otuna mo aantu ya yoolokathana . Otuna mo aantu yomihoko dha yoolokathana osho woo yomalwaala ga yoolokathana. Unene aantu mbono haya zi kondje yiilongo ohaye ya ya tote oongeshefa dhawo miilongo ngaashi Namibia opo ye ete oompito dhiilonga yo yi imonene iiyemo.

Owa hala omuntu wu kale omuntu ena ombili, enyanyu, uugumbo nuunambano komutima gwe. Talela po oshitayi sha Standard Bank nena to inyolitha okakalata koye wu kale ho pungula pamwe nombaanga ndjino. Ngoye to mono nee ombili yokomwenyo sho tayi tondoka mungoye mo.

Ngele owu uvute kurya ngoye kushi okukwata iimaliwa ngoye nowahqlq okukongq omikalo omipe dhokukwata nawa oshimaliwa shoye, talela pobombaanga yoFNB opo wukalombwelwe kaagandjimayele nkene wuna okutakamitha oshimaliwa shoye.

Iimaliwa oya longwa shi ili shi ikololela kutya oshimaliwa shino osho moshilongo shini, iimaliwa oyi na iilimbo ya yooloka ngaashi oondola omayovi gatano dha Congo odhina iilimbo yoongolo oshowo omukulukadhi.

Ilandela etukutuku lyoye omanga omasiku omilongo ndatu gaSeptemba inaaga adha opo wu pewe ompito yokukala wa futa uule woomwedhi ndatu kiihohela yoopelesenda omilongo ndatu nantano adhike.

Momahala gomalandithilo ohamu adhika iinima ya yoolokathana, mbyoka tatu pumbwa naambyo inaatu pumbwa uunene ngaashi oongala oshowo tuu.

Ombaanga yoFirst National Bank ano nefufupiko FNB, ohai kwashilipaleke omaudhano ga yoolokathana mono mwa kwatelwa okatanga ko koompadhi noshowo okatanga komokambamba.

Ehangano lyo Bank Windhoek otali ka kwashilipaleka oshiindingili shono tashi kakala ko shomaimbilo. Mono taya ka tala aayimbi dhingi yo yeya pe omapapa uuna ya mana okwiimba.

Aantu mbono aanongo ohaya hongo iinima ya yoolokathana momiti nomiipilangi, ngaashi iipundi mbyono yopashinanena, uutafuula, oombete, omatemba gokulila nosho woo uukopi wokunwina.

Ehangano lyoFNB ota li kakala lyaninga oshiindingili mono taya kapa uunona uukwanaluhepo nenge mbono waahena iikulya yagwana nawa, oomboloto ndhono dhatulwa oonyama pokati, yo yakale yanyanyudha aantu.

Ehangano lyoFirst National Bank otali indile aakwashigwana ayehe yaNamibia naalongithi woo yombaanga opo yeya wayimine komaulikilo giipindi ngono taga kakala mOvenduka momasiku o24 sigo 27 gaApilili 2024.

Ngele owuna omukuli nombaanga yoStandard Bank, oto vulu oku igwedhelako komukuli goye tolongitha owala ongodhi yoye yopeke okuza shampoka wuli, okutya ne owuli megumbo, owuli mombelewa, nenge shampoka to iyadha wuli.

Ehangano lyoNedbank ota li pe aalongithi ayehe yombaanga ndjino omukumo kutya, uuna to mbaanga nombaanga ndjino oho kala wu uvite wa fa ngoye omuhona gwolutu lwoye.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya uuna wa dhimbulula nenge wu na omalimbililo kutya opu na kalyamupombo a hala e ku kengelele dhengela konomola yo081 95922222, opo wu kale wa kwathelwa meendelelo.

Opo wu kale ho pungula nombaanga yaFNB ya dhengela mombelewa nena ko 0612998883.

Uuna wa patulula okambo koye hono kombaanga yotango yopashigwana komakwashilipaleko gomafumviko niinima yilwe, oto vulu oku isindanena uukalata uyali mono to londo oohauto koshali uule woomwedhi mbali.

Aantu mbono aanongo ohaya vulu oku eta po iinima ya yoolokathana okuza miipilangi osho wo miiti ngaashi uutaafula, iipundi, omatyofa, oombete nayilwe ya gwedhwa po.

Iimaliwa yiilongo niilongo oyili yina oongushu dha yoolokathana, mono iimaliwa ya America oyo ya talikako yina ongushu yivule iimaliwa oyindji unene muuyuni.

Ngele owuli gumwe gomwaambono yena ondjodhi yokukiigwedhela ko keilongo lyawo lyopombanda talela po oshitayi kehe shombaanga yoStandard Bank nena opo wukiinyolithe ngoye wuvule okupewa omukuli gokwiilonga ngoye wupite nawa wukale omuntu eli hwepo monkalamwenyo yoye.

Moositola nosho wo momahala gomalandithilo nenge momahala gomaulikilo giipindi ogendji ohamu adhika iinima yayoolokathana ngaashi oongaku, iikutu, omalyenge gokuzala moothingo nande koonyala nosho wo iinima oyindjiyindji.

Ngoye omunangeshefa ngono kena omila yoku talaleka natango inda poshitsyi kehe sho FBN nena wuki inyolithe wukale wuna oka kalata koye opowu wape wukuthilweko kondando yookila dhoku talaleka, ngashi ndjono yo Defy yali yina 8399 ngashingeyi otoyi mono owala ko 7899.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhetu dhakehe esiku ndhono hadhi kala dhaziya naleka oomwenyo dhetu nomitima dhetu uuna twahedhina. Iimaliwa oya simana noonkondo molwaashoka oyo hayi tukwathele tulande iikulya, iikutu nakehe shoka tatu pumbwa monkalamwenyo dhetu.

Omiti odhili dhimwe dhomiinima mbyono yasimana unene momidhingoloko nosho wo muuyuni. Molwashoka momiti omo hamuzi konyala iinima oyindji ngaashi omitengi ndhono hadhi tungithwa oondunda.

Momiti oha muhongwa iinima oyindji mono mwakwatelwa oosikopa, iipundi noshowo oombete. Oosikopa odhili pomaludhi gayolokathana ngaashi oosikopa dhoku kwatela omambo, oosikopa dhoku kwatela iiyaha noshowo oosikopa dhoku kwatela iikutu.

Momagumbo ngono gopashinanena nenge momagumbo ngono ge li pamuthika gondoolopa, unene oho adha mo iipundi mbyono hayi ithanwa kutya omatyofa, moondunda unene ndhono dhomathuwilo hadhi ithanwa kutya oondunda dhokugondja.

Ngoye owuli to kongo ehala mpono to kala ho pungula iimaliwa yoye molwaashono owi inekela kutya ngoye ito vulu okukwata nawa oshimaliwa uuna wushina koomuma? Inda pombaanga yili popepi nangoye nena opo wuki inyolithe okambo koye komapungulilo.

Ngele wu uvite kutya ngoye kushi nana omwinekelwa uuna tashiya pokupungula iimaliwa koomuma ,talelapo ombanga kehe yili popepi nangoye twi nyolotha okakalata hono to kala hopungula iimaliwa yoye ngoye wu wape wu hupithe oshimaliwa shoye.